Lii nak tehreh la, tehreh bii nak mungy am aiiy nitt, njung fa deff tamit, tehreh bii tamit mungy am lu bleu, mungy am lu njull, mungy am tamit lu wekh, njung fa deff tamit aiiy binda, binda yii nak sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni tehreh la, ak lan langh koi jeufandehkor.

Li nak alla la, alla bi nak, pompe moo fa neeka. Mu ngi am tam ay garab, gara bi guy tam mung fa, am tam goor bu neeka si kow mu ngi toog si guru ba, bidong tamit mung fa mu ngi toog si kow sareet bi, sareet i mbaam, mu ngi am lu nette. Paan tam 'nyung ko tek si suuf am na goor bu fa neek, mu ngi am lu nyuul. Am na tam jigeen bu fa taxaw, mu ngi oddu malaan, malaan bu solokaa, mbubba bu weex mu ngi am tam siwo.

Li nak kër la, ci biir kër bi nak mungi am koteh bo hamantene nung fa tekk paka ci taabul. Paka, paka bi nak paka bu ñuul la. Paka nak nung koy jafadeko sunn bu jaaye dogg dara.

Lii nak daalah la, daalah cocket len fii raanzaleh, daalue cocket yii nak gigain njee njur koi sol, njur koi jeufandehkor, amna bu wekh, amna bu njull, amna tamit yenen yu neka cii coteh behleh njung kor fa raanzaleh tamit, mom tamit amna lu chocolat.

Li nak kass la, kass bu am naan, ay naan ñu fa nekka. Mugii am lu werta mugii am lu xonxu ñing ko tèk ci suuf mugii am tamit bindé yu ñuul ci kass bi. Bindé yi nak so ko jangèè da nga ham li ban fasung naan la, mugii am tamit naan né kay bu wèèx.

Pala si dem mekai ak football le kai. lenak gorr mu fe tahaw.mu nge def lu bol luweyh ak lu honha. mu nge sol tamit dala yu am lu weyh, honha, ak lu verter tamit mungefaa fele koteh bele si ganow.

Bagaas la, bagaas boo xam ne, taalube yi nyoo koy jafandeko. Am na bu ubbe ku, am natam bu neeka si pakket. Bu ubbe ku nak, mu ni am ay jangee kaay boo xaman te ne, sung bugee binda, sung bugee tam mit di xar dara, ak sung bugee nata dara, mom la nyuy jafande ko.

Lii nak ay jigeen ñoo fi nekke ñung si biir ñax, lu werta, jigeeni ñu ngi amee bantë, banta boo xam ne suñ bugee gas boobu la ñuy jël jafendeko, am na tam ku fa def kaala bu werta,m ngi am tam lu bulo, kenen ki tam mu ngi def lu ñuul, kenen ki tam mu ngi def lu xonxu ak lu weex. Mu ngi am tam yenen garab.

Bol la nyung ko tek ci taabul bu sokola bol wenj bu nyool nyung ko depa mungi am tamit benen bowl bu neteh bu neka ci kotem mungi am lu weex ci biram ak benen bowl tamit bu neka ci koteh beleh mingi am tamit ay wenj yu neka ci koteh beleh

Li nak nguss la nguss bi mung si suuf mogi am lu nuul mogi am tamit lu chocola nguss bi nak nyun koi jefendeko so boge gii dara mung nga ko jel jefendeko wala so boge gass tamit mung nga ko jeël.

Li nak xoop la xoopi nyun ko tek si suuf lu weex xoopi nak mogi tuda loriya xoopi jigeen yi nyu koi jefendeko de nyoi toga nyo koi jefandeko nyu koi def si nyi toga seni soos.

Palace bi , palace bo hamantene lekka leen fa jaye ak nan. Li nak ay bool leen fa rangsalè, bool yo hamantene lekka mo fa nekka. Mungi am lu weeh, mungi am lu sokola tamit. Nung fa binda ay binda. Binda yo hamantene do ko jàngay daga hamne ban fasung ngi lekka la

Fii nak lopitan la, lor hamanteh neh sungh febarreh fii leh njui dem pur nju ham lan mor nju jot, fii nak njung fii tek lor hamanteh neh lii leh njoi sehtt cii sa yaram bii, lii leh njoi jeul defkor cii yaram bii ham ban fasoni febarr nga ameh, njung kor tek cii kaw taabul bii, mungy ameh lu khonku, lu bleu, ak lu njull, ak yenen packet yu neka cii coteh behleh.

Li nak jaru la, jaru nopuh la mug si paketam mugii ameh lu wèèx mugii ameh tamit lu sokola .

Li nak paket la, paket bi nak ñing ko tèk ci tabull bu wèèx, paket bu wèèx la mu am lu netteh mugii am lu sokola mugii am tamit ay bindi yu wèèx. Bindé yi nak so ko jangèè di ga xam li ban fasung paket la ak lan lañ koy jafandiko.

Liinak mbiram palasi footballer kayy ak dawekay la gorr ak gigeen amna gorr buneka nekeh mungi deff lu nyul ak lu wekh kenen ki tam mungi deff lu nyul gigeen bunekeh koteh biiungi deff lu xonxu ak lu wekh ballyi amit mungsi suf mungi am lu netteh mungi am lu wekh mungi am lu nyul.

Fi nak palaas su bërèm mu jangukaay la. Talibè nungi toog, senn jànglè kat mungè jànga nu tè senn teereh ci senn loho nu gè jàng ga. Amna nu fa sol lu honku, lu ñuul.

Li nak teereh la, teereh bi nak mungi am lu vert, mungi am lu bulo, mungi am lu honku, mungi am tamit ay binda. Binda yi soko jàngay daga ham li ban fasung ngi teereh ak lan leen koy jafadeko.

Lii nak bindee kaay la, bindee kaay lanyu fi rangsale. Di ko janfandeko soo bugee binda dara. Bindee kaay yi nak, nyu ko tek fu weex, mu ng am lu xonxu, mu am lu verta, mu ngi am lu bulo, mu ngi am tamit sokolaa.

Li nak pakèt lan fi rangsalè. Pakèt yi nak mungi am lu honku, nungi am lu weeh, mungi am tamit binda yu weeh. Binda yi nak soko jàngay daga ham li ban fasung ngi pakèt la ak Lan leen koy jafadeko.

Lii dalah yu njull la, gigain dafkoi sol, gorre tamit dafkoi sol, mungy ameh buum yu njull, njung kor tek fu wekh.

Li nak garap la, garap bi nak mbangxas bi mo nekka ni mugii am xob yu werta .

Lii nak butehll la, butehli diw, munkoh tiyeh cii lokhor, butehll bii nak mungy am lu vertue, mungy am lu honhu, mungy am tamit lu wekh, njung fa deff tamit aiiy binda, binda yii nak sor kor jangeh dangai ham lii ban fasoni diw la ak lan langh koi jeufandehkor.

Li jaaro la, jaaro baram nung ko tekk fu weeh. Jaaro orr, jigéen yi noo koy sol.

lenaka palasi nanekai la goor ak jigeen nyofi neka nyu ngi sol lu nyool ak sokola nyu ngi ranseleh tamit kaasi ci tabul kasi weer nyu ngi am tamit nanekai bu weer Lo hamanteh ni lolu ngai jefandehko pur Naan ci koteh beleh tamit nyung fa ranseleh ay butel butel I weer butel yu nyo naaneh

Lii nak packet la, packeti garab, njung kor tek cii morsoh bu chocolat, packet bii nak mungy ameh lu khonku, mungy ameh tamit lu nehteh ak lu njull, garab bii nak sor ameh metit, moiy sa bopa moiy meti, sa ganaw, sa bongh bii, mun nga kor jeufandehkor pur mu waanjii sa metit.

Lii nak ay buteel lenj fi ransale, buteeli limon, nyun ko teg fu weex, buteel bi nak, buteel bu weex, si biir tamin mingi lu nete, si gannaw tamit, lu verta, ay tam lu nete, mingi am tamit kubeer bu bula.

Lee nak aye kerr la nyari kerr nufe neka se dege kerr be nak muge am nyari haleh ye jegain nuy dem kenake nak muge eno muge def kala bu nuul muba bu weex kuneka se ganaw tamin muge def muba bu bulo muge odu malan.

Ful ganaar la, ganaar buñ saaf, ñungko tek si palaat bu ñuul, mungi am sobleh, mungi am tamit tamaateh, mungi am tam lu vert, si baneen kote bi tamit, mungi am pompiteer buñ saaf, ñungko tek fu weeh, mungi am tamit binda yu xonxu.

Xalèh bu jigeen bu taxaw fob xalèh lèttu lèttu yu séw mugii def bópa bu werta, mugii am bindé yu bula mugii am tamit lu wèèx mugii taxaw ci bóri nèk gi ñax.

Lenak ayy gorr nyofi taxaw gorryi nak nyingi sol yireh chosan Chaya nyingi deff Chaya chayabi nak mungi ameh lu xonxu mungi ameh lu bula lu wekh tamit mungfa sisen bopa yi tamit amna nyufa deff terre ak lu wekh lu nyul tamit kenakii mungi tiyeh jassi.

Li nak moto la, moto yi la ñgi jél di jafandiko defarr yooni yi. Motto yi nak ñu ngi ameh puno yu ñuul, mugii am tamit lu netteh tamit si koteh baleh mugii am ay kèr mugii am tam ay garap yu werta.

Jegueen la am na kusi tok def lu nyul mu ngi def lu bollu lu weex tamit mu ngi tok def lu nete lu ne ci cote mballe tamit mu ngi def bullo ak mu ngi tiye tamit lu weex ak lu nete.

Li nak nèeg leen, neeg gi taah yu kawëy sah. Ci ganaawam nèeg bi nak mungi am ay garab yu vert. Ci kaw tamit nung fa deff tamit lu ñuul.

Palase bi palas si jamu la palasi guage la, mungi am tamit lu melni sokola. Koteh beleh mungi amm ay garap, garap nyung ci birr guage bi garap yu verta.

Leket la mu am binda yi nuul, mu am ay line, line mu am tehmi bu weex.

Jigeen b nak mungi sol Jere fotboleh ka yam b mungi teyeh football b mungi ameh lu weeh lu blue lu neteh lu nul. Gigeen b tami mungi def lu verte, mungi def lu verte lu nul

Cass la cass la nyun ko tek fu nuul mongi amex cuber bu vertax.

Loho bi nak mungi tè paket ti jumbo. Jumbo bi nak mungi am lu honku mungi am tamit lu nètè ak yenen paket yu nekka kotè balè yun rangsalè.

Palaas bo hamantene, ay buteel leen fa rangsalè, buteel yi nak mungi am lu nètè, mungi am lu sokola, mungi am lu weeh, mungi am lu vert. Mu ameh tamit ay binda, binda yi soko jàngay daga ham li ban fasung ngi buteel la.

Nyatti paket leej fi ransale, paket yi nak, nyi ngi am ay binde yu nete, bula, mingi am tamin ay kaas, binde yi nak, so ko jange deggaay xam ban fason paket la, si lan lanj koy jafandiko.

Li nak jaru la jaru baram, jaru oór jigeen yi ñu koy jafandiko.

Mbèreèm palaas su football lèkaay la, naari gòor nyo fi nekka nu ngè dawal li bal bi. Naari yëp nak, nung def lu weeh ak lu vert ak yenen garab yu nekka ci kotè balè.

Li nak kayet la kayet bi mu ngi amée lu nyull ak lu xonku kayit bi tamit lu jalla la mu ngi wone sun mamati mam yi lung leg doon def.

Li nak kayetu heebar la, kayetu heebar bi nak mungi ameh ay gòor ak ay jigèen tamit. Mungi ameh ay binda yu honku ak binda yu weeh tamit. Binda yi nak soko jàngay daga ham li ban fasung gi kayet la ak lan leen koy jafadeko.

Li nak buteel la, buteel li garab la. Buteel bi weeh, kayet bu weeh la am ak binda yu ñuul. Binda yi nak soko jàng gè daga ham li ban fasung buteel la ak lan leen koy jafadeko. Nung ko tek fu weeh.

Jen bu wehex ci buram mu gi amhe tame mbalo ci kaw mbalo bi mu gi amhe tame soucs Loriya bu warrte.

Kayetu keebar, kayetu keebar bi nak mungi ameh gòor yu fa nekka. Amna ku fa def lu bulo, benen gòor bi tamit mungi def lu weeh ak lu ñuul. Mungi am tamit ay binda yu weeh ak bu honku tamit.

Leka la leka bi nak mu nge tuda chary ak sow. Chary nak dugup len koi defare .

Palasi dineh la palass bi nak juuma mofa neka Jummah bi nak Mungi am i kerr see koteh bi tam i garab Jummah bi nak Mungi am lu weih Mungi am lu verteh Mungi am tam lu neteh.

Nèeg la, ci biir nek bi nak nung fa dogalantè bool ak palaatam tamit. Palaat yi amna bu vert, Amna bu sokola. Bool yi tamit amna bu vert am na bu sokola.

Jaaru la jaaru noppu jaaru wiss yu siw nyon ci paketam.

Mandarga la, mandarga bi nak mugii ameh lu wèèx, mugii ameh bindé yu ñuul, lu xonxu tamit muñ fa lu bula lu werta lu netteh tamit.

Yoon la si kaw yoon bi nak mugii am ay motto, motto bu netteh mung fa, mugii ameh lu ñuul, lu wèèx lu werta. Nitali yi ci koteh bi nak mugii ameh ay kèr ak ay garap.

Gór ak jigeen ñu fi tóóg, jigeen bi nak mugii def mbuba bu ñuul cèèn bu netteh ak més . Gór bi tamid mugii def xaptan bu ñuul dalla yu sokola mu tóóg ci lal darap bu wèèx.

Mandargala, mandarga bi nak mungi ameh lu nètè, mungi ameh lu ñuul. Ci kotè bi tamit mungi ameh lu ñuul ak lu weeh.

Yonla, ci kaw yon bi nak, mungi am welo, welo bu nyul, tamit mungii ameh ai moto tamit, moto yu weex mu am lu khonhu.

Jigeen mugii taxaw jigeen bi nak mugii sol róbba bu werta mugii ameh lu wèèx, mugii dèf jaru nopuh yu wèèx mugii def més.

Fee nak muge ameh motor bu weex muge am lu nuul se benen koteh be tamin nugfa sampa kayete kayete be tamin muge ameh lu neteh lu weex ak lu nuul neet tamin mugfa ak tamin ay garab yu neka se koteh ye ak aye kerr.

Li nak toogu la, toogu bu ñuul, toogu bu gudda. Ci kotè bi tamit amna benen toogu tamit bu fa nekka bu ñuul. Ci benen kotè bi tamit amna benen toogu bu vert, Amna benen toogu bu nekka nalè tamit amna lu ñuul ak lu honku.

Li nak yoon la, ci kaw yoon bi nak mungi ameh moto, moto bo ñuul mungi ameh tamit lu vert. Benn kotè bi tamit ay kër nung fa tamit ak ay garab tamit. Benn kotè bi tamit mungi ameh benn kër nung fa deff yirè.

Ci kaw yoon bi nak mugii ameh moto, moto bi mugii ameh lu wèèx, mugii ameh lu xonxu, mugii ameh lu netteh, mugii ameh lu ñuul. Benen koteh bi tamit mugii ameh ay garap ak ay kèr ak tamit ñaari gór, Kenna ki mugii def lu ñuul ak xonxu tamit.

Lenak kaity hebarr la. Kaity hebarr yenak mugi am ai gorr yu fa neka. kenak mugi def lu weyh mugi am binda yu honhu, binda yu weyh am tamit yu verter. binda nak so ko jageh dega ham ban fason gi kait la ak lun koi doye.

Li nak teere la teere dine ame lu xonku ame lu bolla ameh lu weex mu ngi amée tamit lu nyul ci cote bi tamit mu ngi amée lu weex.

Li nak packet la packet bi nak leka mofa neka packet bu netex mongi am tamit lu vertax mu ame tamit lu nuul ak binda yu nuul ay nyun ko teg si morso bu nuul bindai nak soko jangeh da nga xam lee ban fosongi leka ak lan len koi jefendeko.

Li nak jigeen la jigeen mo fii taxaw, mugii def bópa bu bula, mugii dèf tamid cèèn, mugii dèf tamid més si bópam bi més bu ñuul. Si koteh bi tamit mugii ameh ay garap garap yu werta, mugii ameh tamit ay kèr si ganaw wam.

Fi nak palaas la, palaas bo hamantene lu jala la. Palaas bi nak gèej mo fa nekka, suuf tamit mung fa tamit. Amna tamit ay garab, Amna tamit ay nit. Amna nit bu nekka nalè mungi sol lu ñuul ak mungi lu weeh.

Li nak ay kër la, ay kër nung fi rangsalè. Kër yi nak nungi am lu sokola, nungi am lu ñuul, nungi tamit ay garab yu nekka fofunoon garab yu vert. mungi ameh tamit ay soo yu bulo.

Li nak packet la packet bi nak leka mofa neka leka mo neka si birr packet bi packet bi nak mu ame binda yu weex ame lu nuul ak lu vertax binday nak soko jangey da nga xam li ban fosongi packet la ak lan laay koi jefendeko.

Li nak yonla, ci kaw yon bi nak mungii ameh moto bufa neka, mungii amm lu khonkhu mungii amm lu nyul, mungi ameh tamit lu nete, ci kote bi nak mungi ameh tahk bu rey bufaneka.

Fi nak gorr ak gegen ngu fi neka. Gorr bi mu nge def haftan gigen bi munge muru lu weyh rob yep leta kawarem bi.

Li nak jigeen mogi taxaw jigeen bi nak mongi sol mbuba ak sipa mongi am lu nuul mongi am lu nete tex tiye tamit poset bu weex beneen loxombi tamit munfa tiye keyt bu nuul mo sol dala yu nuul mandarga tamit mung si kaw bori mbopam bi mungi am lu netex cxocola lu weex ak tam ku verta.

Li nak ay butel lenj fi ranseleh ak ay pot tamit buteli nak mungi ameh lu bulo mungi ameh lu nyool mungi ameh lu veert kuber bi tamit mungi ameh lu nyool ci poti tamit mungi ameh lu veert mungi ameh tamit lu nete nyung fa binda tamit ay binda binda yi soko jangeh danga ham li ban fosomi pot la ak tamit ban fosom butel la ak tamit Lan lenj koy jefendeko

Li nak ay pakèt leen fi rangsalè. Pakèt yi nak mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu nètè, mungi ameh lu honku, mungi ameh lu bulo, mungi ameh tamit ay binda. Binda yi soko jàngay daga ham li bant fasung yi pakèt la ak Lan leen koy jafadeko.

Lii nak, kontee kaay la, mu melni kurus. Ñun ko te fuñuy...kontee kaay bi nak mu ngi am lu nétté, lu sokolaa, mu ngi am tamit lu..kontee kaay bi nak ñung ko jafëndeko, so Julee pa pare, lii ngaay Kontee.

Li nak palass bi nak palass pul jalala nyi nyungeh def chosan lu tog fi nak kankurang la tuda kankurang amna pa bu fa tog tamit sey suuf Mungi def nak lu nyuul lu Sokoka ak yenen gigain yu nekeh koteh beleh tamit nyungko fa def lu blue lu nyuul kenen ki tamit Mungi def lu blue lu neteh ak yenen yu ameh sabari tamit yu gorri.

Lenak jigeen la mu fi tahaw mugi sol roba bu bolo mugi am lu weyh mu def musor bu nglu mugi tay puset bu nglu mugi sol dala bu nglu mugi def tamit jaru baram bu nette mugi def tamit jaru luhu bu nette.

Lenak kerr la .kerr bi nak mu gi am bunta bu sokola. Si koteh bele tamit munge ameh tamit ai garap yi tamit munge ameh hop yu verter.

Li nak kayiti xibarr la, kayiti xibarr yi nak am na ay gór am na tamid ay jigeen. Am na tam gór bu fa nekka mugii dèf lu ñuul ak lu wèèx. Kayiti xibarr tamid mugii am bindé bu wèèx bindé bu xonxu tamid, bindé bu ñuul tamid mug fa. Bindé yi so ko jangèè di xam li ban fasungi kayiti xibarr la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak mandarga la madagar bi nk nyung fa def tamit bal, bal bi tamit mugi amm lu wheh ak lu nyul si mandarga bi tam mugi amm lu khonkho ameh lu blu mugi ameh tamit lu verte mugi ameh tamit lu nyul nyung ko taka lu wheh.

le Bergamo palasi fitbaleh Kai ak dawekai tamit goor mofi neka mingi buga jam bal bi boy bi nak mingi def lu xonxu lu nyool ak tamit lu weex tamit bal bi tamit bal bu weex la Mu am tamit lu nyool ci koteh bi tamit mungi ameh ay garap yu veert

Li Mandarga la, mandarga bi nak mugii ameh lu werta, mugii ameh lu wèèx , mugii ameh lu xonxu tamit ñing ko tèk fu wèèx. Mugii ameh lu ay bindé yu wèèx, bindé yi so ko jangèè di ga xam li ban fasung mandarga la.

Lenak togula. togu bi nak mu nge ameh lu honha si suf tamit munge gi ameh lu weyh. Benen koteh bi tamit munge ameh table.ta mitt munge ameh lu nul ak lu sokolaa

Li nak sobleh la, sobleh lèèn joor fi. Sobleh buñ rooseh, sobleh bi ño ko gii ño rooseh tamid, mugii am tamid ay xobbam tamid ci bór bale.

Le nake la. Nake gu tat bu guda ameh ai garap yu verter ameh tali nit yi taw si koteh bele mu am tam ynen kerr si ganawam.

Botali bi pul naan botali pul naan mongi ame lu netex lu bulu lu xonxu lu nuul neeti botal len fi ransale ak tam amna yenen yu neka si ganawam tamit.